Saa kurili nmi ka kom zo nkpɛ yiya ni yili shɛli dini zɛya maa nyɛla yili shɛli dini nyɛ vakahali ka bi zaŋ dari nzaŋ pa kom ŋɔ zuɣu ni kuɣa ni do niŋ soli ka bi gari do so nna tami dari maa zuɣu ni o gari.

Doo mini paɣa m be duu ka doo ŋɔ ʒi kuɣu piɛlli zuɣu n dihiri o tangalimia ka paɣa ŋɔ mee m maani duu ŋɔ ni boɣati paɣa ŋɔ sola jinjiɛm ka ye liiga piɛlli ka niŋ nusuriti din yen soŋ o ka o nuu bi daɣi duu ŋɔ milibu polo.

Sarati bɛɣu n niŋ ka bi zaŋ kiya rino piɛlli na n ti va niriba zaŋ pali di lɔɣu nyaanga ka niriba anahi gba zaŋ taapooli na ni bi ti zaŋ ba pili ninsali nim ŋɔ ka loori zaŋ ba chaŋ polinsi loori di baa anahi n bɛ din ni n tiɛha sarati maa n boli ba na maa ka niriba gba zaya n ŋmaari ba foto nima.

Kom n-di fong shɛli ka bia yina tam loori zuɣu loori maa nyɛla loori vuɣu ka kom maa ʒirili chana ka bia maa tam di zuɣusaa fong maa ni yiya maa nyɛla chamsinima ka bɛ zaŋ m-me yiya ŋɔ ka bia ŋɔ tam di zuɣusaa ŋɔ ni o gu o maŋa ka che ka kom maa bi paagi o.